Biqiltoonni baayyee bu'aa qabu. yoo guddatanis fayyidaa baayyee qabu, isaaniis; bakka aara itti galfatan, rooba illee harkisuuf nu fayyadu, qilleensa gaarii harkisuun kan nama boqochiisan biqiltota.

Oomishaalee supermaarkettii, oomishaaleen kunnii eddoo wanti baa'een itti argamu fi hawwaasni waan barbaade fi meeshaalee adda addaa keessatti argachuu danda'u eddoo suppermaarkeettii kana.

Midhaan nyaataaf oolu qulqullinaan kan hojjetamu yeroo ta'u yeroo qulqullina qabaachuu baate miidhaan nama irra geessisu heedduudha. Kanaafoo qulqullini isaa eegamu qaba.

Kitaabota matsehitii fi gaazexaawwan kitaabonni iddoo beekumsi keessatti argamuudha. Gaazexaawwan immoo odeeffannoo adda addaa fi wantoota taatee irraa argachuu dandenyudha.

alaabaan mallattoo beekamtii biyya tokkooti. fakkeenyaaf naannoo tokkoofis ta'ee kan kennamuu danda'u dha. Alaabaan adda baasanii beekuudhaaf biyya kan tajaajiludha.

Faayidaan konkolaataa qonnaa kennu faayidaa gurgudaadha. Qonna kan salphisu yeroo ta'u ummanni qotee bultoonni karaa ammayyaa ta'een qonnaa qootatanii midhaan isaanii kan ittiin argatan konkolaataa qonnaatiini.

Meeshaaleen miidhagina ofii ittiin eeguu kan danda'anii fi miidhagina mana tokko keessatti argamu karaa bifa bareedaa ta'een kan argamsiisu meeshaalee miidhaginaati.

Faayidaan konkolaataa qonnaa faayidaa bareedaadha. Qonni karaa salphaa ta'een akka ummata bira ga'uu dadhabbii tokko malee hawwaasni akka itti fayyidamuuf kan taasisame hojjetame konkolaataan qonnaati. Kaanaafuu ga'een isaa ga'ee guddaadha.

Miidiyaan hawaasaa namoonni yaada ofii kan irratti dabarsuu danda'aniidha . Miidiyaan hawaasaa baay'ee barbaacisaa kan ta'e yeroo ta'u hawaasni tokko ofii kan irratti ibsachuu danda'uudha.

Nyaanni jabina qaamaati kan oolu yeroo ta'u nyaata malee namni tokko jiraachuu akka in dandeenyedha. Kanaafu namni yeroo nyaata nyaatu guyyaa gara guyyaatti jiraachuu danda'a.

dhugaatiwwan hedduutu biyya keenya keessatti argama. hawaasni dhugaati adda baasee beekuu yoo baate midhaan isarran ga'u guddaadha. hanga sadarkaa du'uutti ni ga'a.

Geejibaa fi turizimii fi imiigreeshinii, geejjibni iddoodhaa gara iddootti kan ittiin deemaniidha. Turizimiin immoo iddoo daawwii adda addaa fi iddoo madda galii kan ta'edha.

Alaabaan mallattoo biyya tokkooti fi mallattoo naannoo tokkootis ta'uu danda'a. Biyyi tokko kan ittiin beekamtu alaabaa isheetin malee adda baasanee beekuun hin danda'amu.

Faaya: faayi mana keessatti yeroo argamu fi naannoo tokko yeroo faayan midhagina dabaluu kan danda'udha. Baay'ee bu'aan isaatiis immoo qalbii namaatiif gaariidha.

Tajaajilli fayyaa horii talaallii isaaf barbaachisu hundaa kan godhuu danda'uudha hawaasa keessatti yeroo argamu baate miidhaan adda adaa horiirra ga'uu danda'a kanaafu bu'aan isaa hedduudha.

Hojiin biyya keenyaa keessatti faayidaa guddaa qaba. Namni hojii hojjetu ijjiirama guddaa biyyaafis ta'ee ofiifis nama naannoo saniitiifis kana wal danda'u namoota hojii hojjetaniidha.

Bu'uraalee misoomaa hojiin misooma ni argama misoomni tokko immoo guddina biyyaa keessatti ga'e olaanaa qaba. Misoomni karaalee addaa addaatii faayyidaalee argamsiisu hedduudha.

Beeksisni iddoo adda addaatitti kan ba'uu danda'u yeroo tahu hojjetaan barbaade dhaqee isa dubbisuudhan iddoo hojii isaa beekuu kan danda'udha.

Geejjiba tuurizimii fi immigireeshinii geejjibni biyya ardii tokko irraa gara ardii tokkootti kan deddeemu geejjiba turizimiin immoo iddoo daawwannaa kan ta'eedha.

Tajaajilli fayyaa horii dhukkuboota adda addaa horii irraa kan ittisuu danda'u yeroo ta'u, bu'aan isaa hedduudha. Horsiisa keessatti karaalee adda addaatiin tajaajila hundaa dhiyyeessuudhaan kan horii kunuunsudha.

Dhukkuboonni daddarboon nama tokko irraa gara nama tokkootti kan darban yoo ta'e, of eeggannoo yoo gochuu baatan karaalee salphaa ta'een qilleensaa fi waan tokkotti nama lamaan fayyadamuudhaan kan namatti daddarban yoo ta'u, dhibeen kun baay'ee hamaadha.

daldalaa fi gabaa, gabaan iddoo bal'aa ta'e tokko fi hawwaasni iddoo bittaa fi gurgurtaa itti geggeeffatudha fi daldala adda addaa keessatti hojjechuu kan danda'uudha gabaan.

oduu bifa adda addaatu jira fakkeenyaaf oduukaraa miidiyaatiin darbu taateen guyyaan tokko biyya tokko keessatti godhame fi rakkoo uumamee tokko karaa miidiyaa hawaasaatti baasudhaan kan himamu oduudha kanaaf oduu jechuu in beekaa

Miidiyaa hawaasaa, hawaasni kan irratti yaada ofii ibsatuu fi karaa adda addaatiin fedha isaa itti dabarfachuu danda'u miidiyaa hawaasaa jechuun beekamudha.

Dhibee daddarboon karaa salphaa ta'een nama tokko irraa gara nama birootti kan daddarbu yoo ta'u dhibeen akka qufaa fi HIV kara salphaa ta'een karaa nama tokko irraa gara nama biraatti daddarbanidha.

Bineensota manaa fi ala, bineensonni manatti argama kaneen akka saree fi kaneen akka adurre kan ta'an yeroo ta'u bineensonni alatti argaman immoo heddumminaan kan akka qeerramsaa, kan akka leencaa kan akka araabessaa fi kan kana fakkaataniidha.

hojii, hojiin jireenya ofii fooyyesachuuf kan hojjetamuudha hojiin guddinaa fi karaa adda addaatiin qabeenya horachuu barbaadan hojiidhaan.

Midhaan nyaataa nyaataaf kan oolan yeroo ta'u, guddina qaamatiifis ta'ee jabinaafis midhaan nyaataa malee jiraachuun ulfaata. Kanaaf faayidaan isa hedduudha.

Kuduraalee Fi muduraaleen faayidaan isaan kennan hedduudha. Fakkeenyaf nyaanni kuduraa kun jabina qaamatiif baay'ee kan barbaadamuudha faayidaan isaatis hedduudha.

Ji'oogiraafii seenaan mallattoo nama sanii yoo ta'u, namoonni wantoota hojjetanii darbanii fi gochaa isaanii duubatti deebi'anii kan dubbifamu seenaa jedhamuun beekama.

Ogummaa fi aadaa, ogummaan hojii hojjetamu keessatti baayyee barbaachisaa kan ta'e yoo ta'u aadaan immoo mallattoo naannoo fi biyya tokko kan ta'u fi ummatoota jiraatan keessatti garaagarummaa kan agarsiisudha.

Konkolaataan qonnaa, qonna karaa ammayyaa ta'een kan argamsiisu yoo ta'u karaalee adda addaatin faayidaan inni kennu faayidaa qotee bultootaf baay'ee barbaachisaa kan ta'eedha.

kitaabota maseetii fi gaazexaawwan, kitaabonni matseetii eddoo beekkumsa keessatti argamu yeroo tahu gaazexaawwan immoo odeeffannoo adda addaatii fi taate wan adda addaa kan irratti argachuu dandeenyuu dha.

Meeshaaleen manaa faayidaa guddaa qabu isaan keessaa muraasni akka faayaatti fi tajaajila gara garaatiif oolu.

Nyaata nyaanni jiraachuuf nyaatamuu qaba namni yeroo nyaachuu baatee jiraachuu hin danda'u. Guddina qaama isaati irrattis ta'ee nyaanni baa'ee barbaachisaa kan ta'eedha.

Qonni sanyiin tokko akka bifa bareeda ta'een lafa bu'ee akka biqqilee ga'uuf kan ga'ee qabuudha. Hawaasni tokko faayidaa adda addaa karaa qonnaatiin akka argatuuf kan ga'uu qonni sanyiiti.

Uumamaa fi naannoo uumamni nam-tolchee tokko illee of keessatti kan hin qabamnee fi naannoon immoo hawaasni tokko kan keessa jiraatuu fi bal'inni isaa kan xiqqaa ta'edha

Qonni guddini biyya keessatti faayidaan inni argamsiisu faayidaa hedduudha. Namoonni jiruuf jireenya isaanii kan ittiin fooyyeffachuu danda'an qonnaani. Meeshaaleen qonnaa baay'eetu jiru.

dhugaatii iddoo dhugaatiin adda addaa keessatti dalagamu yeroo ta'un mannee nyaataa immoo namoonni biyya tokko irraa gara biyya tokkootti deeman immoo mana nyaataa san fayyidamuudhaan nyaata isaanii barbaachisuu san iddoo itti argataniidha manni nyaata.

Ijaarsa jechuun manneenis ta'ee gamoo adda addaa hojjachuu jechuudha. Hawaasa keessatti gamooleen adda addaa yeroo hojjetamanitti faayidaa guddaa qabu.

Kitaabota baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf kitaabonni iddoo mana barumsaa keessatti argaman Yeroo ta'an kanneen akka gaazexaa immoo eddoo bashannanaa adda addaatti argamuudhaan namoonni dubbisuudhan odeeffannoo adda addaa kan irraa argatanidha.

daldalli iddoo bittaa fi gurgurtaan itti godhamu gabaadha. daldalli immoo wal hirkaa fuudhiinsa gabaa keessatti taasifamuudha. kanaafu faayidaan isaan lachuutu hedduudha.

geechiba turzimii fi immigreeshini geechimni iddoo tokko gara iddoo tokko tiqalattiin deddeebinuudha turzimiin immoo iddoo daawii faa

Konkolaataan qonnaa faayidaan inni kennu faayidaa gurgudaadha. Uummanni keenya miidhaa tokko male karaa salpaa ta'een qotatanii midhaan ofii kan ittiin galfachuu danda'an karaa konkolaataa qonnaa kanaatiini.

Elektirooniksiin bu'aa inni qabu bu'aa hedduudha. Biyya keenya irratti elektirooniksii otoo jiraachu baate miidiyaaleen adda addaatis qunnamtiin garagaraa adda addaan wal quunnamuun hin danda'amu kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

konkolaatawwan geejibni biyya tokko irraa gara biyya tokkootti fi magaalaa tokko irraa gara magaaraa tokkootti karaa salphaa ta'en namoonni kan itti feedaman geejiba bu'aan geejjibaa heduudha namoonni jadhabii tokko malee karaa salphaa ta'een karaa heeraa tokko yeroo gabaabaa keessatti tti hin aane

baruumsi marda beekumsaa yeroo tadhu biitti tokko guddatte jiroo jinnu baruumsaan baruumsi yoo jiraachu baate tuufummaa kaballataa deema

manneen dhugaatii dhugaatiin adda adda kan keessatti argamuudha. manneen nyaataa immoo iddoo haara galfii fi iddoo namoonni nyaata itti nyaachuu danda'aniidha.

Uumamni fi naannoo: uumamni wanta namtolchee tokkollee of keessaa kan hin qabne kan uumamanidha. Naannoon immoo hawaasni tokko kan keessatti argamuu fi jiruuf jireenya isaa kan keessatti adeemsisudha.

oduu taatee tokko guyyaa keessatti ta'e sa'aati adda addaatti yeroo muudatutti oduudhaan in darba kanaafu karaa adda addaati kan beeksisan oduudha.

qonni faayidaa inni qabu faayidaa hedduudha. Jiruuf jireenya keessatti bu'aan inni argamsiisu guddaadha. Hawaasni jiruu isaa kan ittiin gara duraatti adeemsifatu qonnaan kanaaf ga'ee olaanaa qaba.

Oomishaalee suppermaarkeetii dhiyeessii adda addaa kan dhiyeesssuu danda'anii fi hawwaasni iddoo dhaqee, bittaa meeshaalee adda addaa kan itti argachuu danda'u, iddoo kanatti. Kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

barumsi marda beekuumsaa kan ta'e yoo ta'u biitii tokko guddatte yoo jennu baruumsa yoo qabaateedha barumsi faayyidaan isaa hedduu yoo ta'u namoonni baratan immoo ga'uunsa guddarra ga'u

Tajaajilli fayyaa horii inni kennu tajaajila baay'eedha. Hawaasa keessatti horsiisa keessatti akka hin horreef yeroo dhukkubbiin adda addaa yoo isaan irra mudatu tajaajila isaaniif barbaachis hundaa dhiyyeessii qoricha adda addaa kan dhiyyeessuu danda'u tajaajila fayyaa horiiti.

Muuziqaan namoonni yeroo gadda keessatti argamaniif madda galii kan ta'eedha muziqaan yeroo xaphatamutti maddi galii hawaasnii ittiin kan bashannanuudha.

Muuziqaan madda galii ta'uu in danda'a. Hawaasa biratti muuziqaan tokko yeroo banamee dhaggeeffatamutti hammi ilaalcha isaa yoo hedduu ta'e madda galii nama saniif ta'uu danda'a.

oomishaalee supper maarkeettii hawwaasa biratti dhiyyeessii adda addaa dhiyyeessuudhaan karaa salphaa ta'een namoota biratti bu'aa adda addaa argamsiisuu danda'aniidha namoonni oomishaalee bituu barbaadan karaa salphaa ta'een dhaqanii achitti argachuu ni danda'u.

Manaa fi mana jireenya, manneen jireenyaa faayidaa hedduu qaba. Namoonni yeroo roobatatis ta'ee yeroo aduuttis kan keessa jiraachuu danda'an mana jireenyaati. Manni jireenyaa bu'aa guddaa qaba kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

Horsiisee bultoonni guddina biyyaa keessatti faayyidaan isaan qaban hedduudha. Karaa garagaraatiin jiruuf jireenya isaanii irrattis kan ittiin foyyeeffachuu danda'an horsiisee bultootadha.

Maashinoonni biyya kenya keessatti argaman heedduudha. Isaan keessaa muraasni maashinoota nyaata ittiin bilcheeffatanii fi maashinoota adda addaa kanneen ijaarsa manaatiif oolanis hedduutu jaru.

Meeshaaleen mana keessaa nyaata kan ittiin bilcheeffachuu dandeenyuu kanneen akka siree, kanneen akka teessoo, kan fakkaatan baay'eetu mana keessatti argamu. Kanaafuu faayidaan isaaniitiis hedduudha.

Meshaaleen miidhaginaa fakkeenyaaf manoota keessattis ta'ee iddoo hojiittis miidhaginaaf kan ta'an meeshaalee midhaginaati. Faayidaan isaaniis madda galii ta'uu danda'u.

muuziqaan hawaasni yeroo gadda keessa jiruttus ta'ee yeroo haala adda addaatiin isa gaddi karaa adda addaati isa boharsuu kan danda'u muuziqaadha.

Horsiisee bultoonni guddina biyyattii keessatti ga'ee olaanaa taphatu. Faayidaan isaan guddina biyyattiitiif argamsanitti beelladoota karaa bareeda ta'een hoorsiisanii dhiyyeessii adda addaa irratti kan hirmaatanidha.

Meeshaalee mana keessatti argaman kanneen akka meeshaa nyaata ittiin bilcheeffatanii fi kanneen akka siree kan ta'an yeroo ta'u kanneen waajjiraatti kan argaman immoo teessoo adda addaa fa'a.

Qonni baadiyaa keessatti kan argamu yeroo ta'u hawaasni tokko qonnaan tajaajili inni argatu tajaajila hedduudha. Jiruu fi jireenya isaa kan ittiin adeemsisu qonnaani.

dhugaatiiwwan biyya keenya keessatti argaman hedduudha fakkeenyaf dhugaatiin alkoolii aadda addaa miidhaa nama irraan geessisu kan danda'an baay'etu argamu kanaaf of eeggannoo barbaachisu yoo gochudha baane miidhaan nurra ga'u daran cimaadha

Rifeensa; Rifeensi miidhagina keenya barbaachisaa kan ta'e yeroo ta'u, fakkeenyaf akka aduunis nu hin gubne sammuu keenya irratti miidhaan adda adda akka hin geessifene godha.

Faayidaan bineensota bakkee yeroo tokko tokko yoo of eeggannoo gochuu baatanis miidhaas akkuma qaban madda galiittis kan ta'uu danda'aniidha. Baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha.

Oomishaaleen supparmaarkeeti hedduudha. Faayidaan isaan kennanis hedduudha. Namoonni yeroo wantoota barbaadan eddoo dhaqanii itti bituu fi danda'anii kanaafuu barbaachisummaan isaa baay'eedha.

alaabaa fi aasxaa mallatoo alaabaa mallattoo biyyi tokko ittiin beekamtu yeroo tahu naannoon tokkos alaabaa qabaachuu yoo baate adda baasanii yookaan beekamtii godhachuu hin dandeessu.

Elektirooniksii kan ta'an kanneen akka bilbilaa yeroo ta'an, fakkeenyaaf nama tokko gara nama tokkootti bilbiluudhaan nama sana argachuun ni danda'ama.

Biqiltoonni faayidaa isaan qaban faayidaa hedduudha madai akka galiittis ni ta'u qilleensa gaarii ta'essa namaaf nu laatu naannoo takko keessatti biqiltootni argaman naannoon sun rooba kaara ta'essa arkachuu n danda

qonni guddina biyatti tokkoo keessatti gahee olaanaa qaba. qonni hawaasnii tokko fi naannoon tokko biyyi tokko kan ittiin guddachuu dandeessu qonnaanidha. qonni baayyee bu'a-qabeessa kan ta'ee dha.

Seera kabachiisuu jechuun olaantummaan seeraa jiraachuu fi namni kamuu seeraa fi heera biratti wal qixa akka ta'an kan agarsiisuudha.

Tajaajilli fayyaa horii yeroo jiraachuu baate miidhaaleen adda addaa horiira ga'uu danda'a .Hawaasa keessattis yeroo horii horsiisan miidhaan adda addaa akka isa irra hin geenye fi miidhaa adda addaatiif akka hin saaxilamne tajaajilli fayyaa horii baay'ee barbaachisaadha.

Oduu; Oduu taatee guyyaa keessatti ta'ee fi karaa adda addaatiin kan ittiin ibsamuu danda'u oduudha. Miidiyaalee adda addaa irrattis kan dubbatamu oduu jechuun beekama.

Geejjibaa fi konkolaataa: geejibni biyya tokko gara biyya tokkootti kan ittiin imalan yeroo ta'u, karaa salphaa ta'een namoonni dadhabbii tokko malee iddoo sana akka ga'aniif kan tajaajiluu danda'u konkolaataa dha. Kanaafuu faayidaan isaan kennan hedduudha.

Aasxaa: aasxaan faayidaan isaa meeshaan tokkorratti kan argamu yeroo ta'u. Meeshaa sana oomisha biyya kamii akka ta'ee fi adda baasnee kan beekuu dandeenyu aasxaadhaani.

Tajaajilli fayyaa horii fayyaa horiin dhibamee gara mana fayyaa tajaajilaatti yeroo geessanitti yaala isaaf barbaachisu hunda kan kennuu danda'uu fi hawaasa naannoo tokkoo keessatti gahee inni qabus gahee guddaa waan ta'eef tajaajilli fayyaa horii baayee barbaachisaadha.

Hawaasni bal'inaa naannoo tokko irra qubatee kan argamu yeroo tahu; maatii jechuun immoo hidhata namoota xiqqaa kan ta'e.

Tajaajilli fayyaa horiin akka miidhaan isaarra hin genyee fi lubbuun horii sanaa akka hin baanee fi yeroo horsiisa keessattis mii'aan adda addaa akka hin muudanneef tajaajilli fayyaa horii baa'ee barbaachisaadha

Meeshaaleen adda addaa kunniin hojii adda addaa guyyaa keessatti kan ittiin hojjechuu dandeenyu yeroo tahu wantoota adda addaa irrattis ta'ee jiruuf jireenya keessatti faayidaa hedduu qabu.

biqilootni faayidaa in isaan kennan faayyidaa hedduu kan ta'e yeroo tahu biyya tokko keessatti iddoo daawwannaa adda addaa fi iddoo bashannanaatis ta'uu in danda'u biqiltoonni qilleensa naannoo tokko jijjiiranii baay'ee gaarii godhuu ni danda'u.

Daldalaa fi gabaan hawaasn otoo keessatti yeroo argamu namoonni iddoo daldala adda addaa itti hojjetanii fi hojii idilee isaanii kan itti taasisan iddoo gabaan kun argamuttidha . Daldalli adda addaa as keessatti kan argamuudha.

Daldalaa fi gabaa, gabaan iddoo bal'aa ta'e tokko yeroo ta'u iddoo daldalii adda addaa keessatti taasifamuudha bittaa fi gurgurtaan adda addaa.

Biyya tokko keessa amantaa hedduutu jira. Amantaa adda addaa kun hunduu iddoo namoonni itti walitti qabamanii kadhata godhaniidha.

fayidaan geejjibaa, faayidaa baayyee cimaa ta'a. namoonni iddoo tokko gara iddoo tokkotti kan ittiin deemanii fi hawaasni karaa salphaa ta'een dadhabbii tokko malee biyya tokko irraa gara biyya tokkotti kan ittiiin deemuu danda'u geejjiba. geejjibni kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

Hoggantoonni beekamoon yeroo walitti bu'aatiin uumamee fi namoonni yeroo walitti bu'anitti karaa bu'aa seeraa ta'e namoota walitti araarsu fi namoonni wallolaan jedhan karaa bu'a qabeessummaadhaan nagaa buusaniidha.

Ogummaaa fi aadaa, ogummaan adda addaatu jira namoonni ogummaa meeshaalee itti hojjechuu danda'an ogummaadha. Aadaan immoo mallattoo saba tokkooti.

Hojiin biyyi tokko guddatte yoo jennu hojiin ishee cimaa yoo ta'eedha. Hojii malee namoonni guyyaadhaa gara guyaatitti maallaqaa in rakkachuu danda'u fi jiruuf jireenya isaaniitti irrattis karaa adda addaatiin miidhaan isaan irra ga'uu danda'a.

Konkolaataan qonnaa qonna karaa haala ammayyaa ta'e qotee ummataaf kan karaa salphisedha. Kanaafuu konkolaataan qonnaa baay'ee bu'aa qabeesa kan ta'e yeroo ta'u, hawaasa biratti ga'ee inni qabus ga'ee guddaadha.

hawwaasni naannoo tokko irratti kan argamu yeroo ta'u maatiin immoo namoota muraasa kan ta'an yeroo ta'an fakkeenyaaf hawaasni tokko maatiin keessattis ta'e jiruuf jireenya namaa keessatti ga'een isaan qaban guddaadha.

Miidiyaan hawaasaa faayidaa inni qabu yaada namoonni ittiin ibsachuu danda'anii fi karaa iccitii ittiin dabarfachuu danda'aniidha. Kanaafuu miidiyaan hawaasaa ga'een inni qabu ga'ee olaanaadha. Hawaasa keessatti yaada adda addaatis kan ittiin dabarfataniidha.

Ogummaa jiruuf jireenya keessatti hojiilee adda addaa irratti hojjechuuf kan danda'u nami tokko ogummaadhaan. Aadaan immoo mallattoo namaa fi hawaasa tokkooti.

Geejjibaa fi konkolaataa geejibni biyya tokko irraa gara biyya tokko naannoo tokkoo magaalaa tokko irraa gara magaalaa tokkootti kan ittiin deemuu danda'an geejjibanidha.

Tajaajilli fayyaa loonii hedduudha yeroo miidhaan horiirra ga'ee fi yeroo dhukkuba adda addaa dura ba'aniitti tajaajilli isaa barbaachisuun dhaaquudhuudaf dowaa dhiyeessu kan danda'u tajaajila fayyaa horiiti.

Dhugaatin qaama keenyaf baay'ee barbaachisoodha. Dhangala'aa qaama keenya keessaa kan guutuu danda'u fakkeenyaf bishaan gogiinsi akka hin uummamneef ni taassisa.

daldalaa fi gabaa gabaan hawaasa keessatti hedduminaan bu'aa guddaa qaba. namoonni bittaa fi gurgurtaa iddoo itti godhaniidha. daldalli immoo nama tokko irraa gara nama tokkootti yeroo meeshaa gurguran kan ta'udha.

Ispoortiin jabina qaamatiif bu'aa hedduu qaba fakkeenyaaf. Jabinni qaamaa keenya daran dabalaa akka deemuuf dadhabbii adda addaa keessai akka keessa gara jabinaatti nama dabarsuuf gargaara.

Meeshaaleen miidhaginaa baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti namoonni meeshaaleen miidhaginaa fayyadamuudhaan miidhagina isaanii eeggatanii kan jiraatan hedduudha.

Qonnaan bultoonni jiruuf jireenya keessattis ta'e namoota f hawwaasa baadiyaa keessa jiraatan yeroo ta'an warroota magaaladhaaf qonnaa qotanii midhaan adda addaa kan dhiyeessuu danda'an qonnaan bultoota.

Seera kabachisaan iddoo namoonni walitti bu'anii fi iddoo miidhamni adda addaa irra gaafa rakkooleen adda addaa namarra ga'utti yeroo sani faayidaan inni qabu faayidaa guddaadha seera kabachiisuu keessatti

Tajaajilli fayyaa horii horiin yoo dhukkubsatee gara tajaajilaatti dhufu , qoricha isaaf barbaachisu, dawaa isaaf barbaachisu hundaa kan itti argachuu danda'u iddoo tajaajilaa fayyaa horiitiitti.

Beeksisni hojjetaa fi isa hojiidhaaf barbaadu kan walitti fidee karaa salphaa ta'e jiruuf jireenya keessatti kan namoonni akka hin rakkanneef kan baay'ee barbaachisu.

oomishaalen suparmaakeettii wontoota umanni barbaadu dhiyyeessuudhaan iddoo bitaa fi gurgurtaan itti taasisamuu yeroo ta'u hawaasa keessatti ga'een qabu ga'ee gurguddaadha kanaafu oomishaalen kun iddoo kanati dhaqanii argachuu ni dandaama

Meeshaaleen mana keessaa hedduutu jiru. Fakkeenyaf kan akka siree kan akka meeshaa nyaataa ittiin bilcheeffatan kunniin mana keessatti tajaajili isaan kennan tajaajila hedduudha.

Manaafi manni jireenyaa jiruuf jirienya keessatti kan taasisanii fi karaalee waan akka aduu waan akka roobaa kan ta'e kanni kan namarra dhorkuu danda'u mana jireenyaati. Faayidaan isaatis kanaadha.

Dhugaatiwwan baay'ee hedduutu jiru, fakkeenyaaf dhugaatiin akka bishaanii kan ta'anii fi kun baay'edha isaanii hedduudha.

Oomishaalee supper maarkettii oomishaaleen kunni hawaasni wantoota barbaadu eddoo dhaqee itti argatu fi tajaajila adda addaa irraa fayyadamuu kan danda'udha.

nyaata, nyaanni namaaf barbaachisaa kan ta'e yeroo tahu namni tokko nyaata malee jiraachuu hin danda'u kanaafuu guddina qaamatiifis ta'e guddina sammuutiifis nyaanni baay'ee barbaachisaadha.

Alaabaa fi aasxaa: Alaabaan mallattoo biyya tokkooti. Kan ittiin adda baasnee beeknuudha. Naannoon tokkos alaabaa qabaachuu baate naannoo sun akkaataa adda ittiin ba'u hin qabu.

hoggantoonni beekamoon hawaasa keessatti yeroo namoonni walitti bu'anii fi karaa adda addaattiin jeequmsi uumamu hoggantoota beekamoo kanatu walitti araarsuudhaan nagaa buusa

Bineensonni bakkee madda galii ta'uu ni danda'u. Daawwannaafis biyya tokko keessatti bu'aan isaan argamsisan bu'aa gurguddaadha. kanaafuu faayidaan isaanii baay'ee dha.

Oomisha suppermaarkeetii: oomishni kunniin hiyyeessi hunda karaa salphaa ta'een, hawaasaaf dhiyeessuu kan danda'udha. Iddoo namoonni wantoota barbaadan dhaqanii itti argatanidha.

Giddugalli bashannanaa faayidaan isaan kennan namoonni yeroo qannetti bashannananii fi madda galiittis ta'udhaan kan beekamuudha. Giddugalli bashannanaa.

Tajaajilli fayyaa horii horiin yeroo dhukkubsatanii fi yeroo balaan tasaa irra ga'e iddoo itti dhaqanii yaalaa argatanidha. Tajaajilli fayyaa horii baay'ee barbaachisaa kan ta'e yeroo ta'u, hawaasa naannoo tokko keessatti argamuu qaba.

bineensonni bakkee faayidaan isaan kennan balfa adda addaa naannoo irra qulqulleessuudhaan yeroo fayyadamanitti qulqullinni naannoo isaniifis ni eegama. kanaafu ga'een isaan taphatan guddaa dha.

Nyaanni faayidaan isaa guddaadha. Namni tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu guddina qaama isaatiifis ta'ee jabina isaatiif nyaata malee namni tokko jiraachuu akka hin dandeenyedha.

manneen dhugaatii fi manneen nyaataa awaasa keessatti eddoo minaan kan argamu yeroo tadhu manneen dhugaatii dhugaatii sadaachaa keessatti kan argamufi manneen nyaataa immoo awaazni waan barbaadu haqee keessatti nyaata aadatis ta'ee kan argachuu danda'uudha

gibaa fi konkoatageechifni naannoo tokko gara naannoo tokkootti kan ittiin deemuu danda'aniidha konkolaatan immoo namoota fe'e gara gidduudha gara gidduutti kan geessuudha saalachuu tajaajila akka tokkooti

Muuziqaa namoota gaddarra jiraniif akka boo'aniif ni gargaara madda galiittis ta'e warroota muziqaafis ni gargaara kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

Ispoortiin faayyidaan inni qabu faayidaa hedduudha. Fakkeenyaaf madda galiitis ta'uu danda'a. Jabina qaama keenyatiifis dhukkuboota adda addaatiirraa nu eeguu kan danda'u ispoortiidha. Ispoortiin jabina qaama keenyatiifis in oola.

barumsa, barumsi madda beekumsaatii lammiin baarate tokko waan addaa umuu ni danda'a. namoonni baaratan guddina biyyaa keessattis ga'een isaan taphatan ga'ee guddaadha.

Aasxaa, aasxaan faayidaan inni qabu waan tokko adda baasufii oomishni isaa oomisha biyya kamii kan ta'ee fi maal garaa garummaa akka qabu beekuun kan danda'amu aasxaadhaani.

Horsiise bultoonni beeladoonni akka horanii fi kanneen akka loonii, kanneen akka hoolaa fi ra'ee kan ta'an kuni horanii gara qarshiitti jijjiiruudhaan jireenya ofii kan ittiin foyyessuu danda'an horsiisee bultoota jedhamu.

Dhibee daddarboon hawaasa keessatti miidhaa inni geessisu daraan cimaadha. kanaafuu dhibee daddarboon karaa salphaa ta'een qilleensaan namootaa gara namootatti daddarbuun baay'ee babal'ata.

tajaajilli fayyaa horii kennu tajaajila guddaadha. talaalli barbaaduu ta'ee dhibee dhukkubsoota adda addaa irraa akka isaan baraaramaniif faayidaan inni dhiyyeessu fi hawaasa keessatti qabu inni qabu guddaadha.

Oduu taatee guyyaa tokkootii fi karaa miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti kan darbu danda'u oduudha. Biyyoonni adda addaatis ta'ee olitti buutiin yeroo uumame karaa oduutiin uummata bira ga'uu danda'a.

Faayidaan konkolaataa qonnaa ga'ee gaariidha. faayidaan inni kennu qonna karaa salphaa ta'e akka ummanni tajaajila argatuuf kan taasisuu danda'u meeshaa konkolaataa qonnaa kana. Kanaafuu ga'ee inni qabu ga'ee guddaadha.

Ogumnaaf aadaa, ogummaa namni qabu tokko meeshaa adda addaa hojjechuus ta'ee dalagaa adda addaa hojjechuudhaaf ogummaa isaa fayyadamee hojechuu danda'a . Kanaafuu aadaan immoo mallattoo hawwaasa tokkoti.

ogummaan meeshaalee gara garaa hojjechuufis ta'ee wantoota baayyee irratti kan fayyadu ogummaadha. aadaa immoo mallattoo saba tokko kan ta'eedha.

Seera kabachiisaa namoonni adda addaa yeroo walitti bu'aniif kan seera kabachiisuu danda'uudha. Fakkeenyaaf namoonni baa'een iddoo adda addaati lolii yeroo mametti seera kabachiisaan karaa nagaa ta'ee kan hojjechuu danda'udha.

tajaajilli fayyaa horii bu'aan isaa bu'aa gurguddaadha. yeroo miidhaan tokko m Horii gahe fi yeroo dhibee tokkoon qabamanittis garaa mana tajaajila fayyaa horii dhaquudhaan yaala isaaniif barbaachisu fudhatu waan ta'eef kanaafuu barbaachisummaan isaa gahee olaanaa qaba.

Biqiltoonni madda galii ta'uus ni danda'u. Biqiltoonni yoo jiraatan qilleensi naannoo tokkoo baay'ee bareedaa ta'a. Kanaafuu faayidaan biqiltootaa hedduudha. Jiruuf jireenya keessattis bu'aan isaan argamsiisan baay'ee gaariidha.

Beeksisa, beeksiisni hojjetaa fi isa hojii barbaadu kan walitti fiduu danda'u beeksisa. Kanaafuu ga'een isaa guddaadha.

meeshaalee manaa fi waajjraalee meeshaalee mana keessatti argaman kanneen akka teessoo fi kanneen akka meeshaa sirrii kanneen yoo ta'u waajjiraalee keessattis kan argaman immoo teessuumni argamuu danda'a .faayidaan innii kennus faayidaa guddaadha.

Hawaasaa fi maatii: Hawaasni iddoo gara garaa fi bal'ina qaburratti kan argamudha. Maatiin immoo naannawwa tokko irratti kan argamuu danda'udha. Kanaafuu garaagarummaa qabu.

Meeshaale manaa fi waajjiraalee: Meeshaalee mana keessatti argaman kanneen akka teessoo fi kanneen akka teessoo nyaata irratti nyaataniidha. Meeshaaleen waajjiraalee keessatti argaman immoo kanneen mana saniif oolan faayidaa adda addaatiif olan.

Qonnaan boltoonni guddina biyya tokko keessatti ga'een isaan qaban ga'ee guddaadha. Faayidaaleen isaan dhiyyeessanis midhaan adda addaa hawaasaaf kan dhiiyeessanii fi kan jiruuf jireenya namaa fooyyessuu danda'u qonnaa bultootadha.

Bineensonni bakkee faayidaan isaan qaban faayidaa baayeedha. Daawwanaafis ta'e balfoota adda addaa hawaasa keessatti argamus kanneen fuudhanii nyaataniif yoo ta'u faayidaan isaanii baay'ee guddaadha.

Konkolaataan qonnaa faayidaan inni argamsisu hawaasa keessatti ba'ee kan ta'e yeroo ta'u, namoonni dadhabbii tokko malee midhaan ofii akka karaa adda addaatiin galfatanii fi qonna isaanii kan ittiin qotachuu danda'an konkolaataa qonnaa kana.

uumamaa fi naannoo , uumamni wanta nam tolchee tokkollee of keessaa kan hin qabne yerootahu naannoon immoo hawaasni bal'inaa kan keessatti jiruuf jireenya ofii kan ittiin

Konkolaataan qonnaa qonni karaa salphaa ta'een akka qotamuuf kan tajaajilu yoo ta'u, ummanni karaa salphaadhan qonna qotatee midhaan ofii kan ittiin galfatu fi qonna irratti karaa dadhabbii in qabneen kan bu'aa argamsiisuudha.

Oomishaalee supparmaarkeetii, oomishaaleen kunniin hawwaasa biratti ga'een isaan qaban hedduudha. Iddoo meeshaalee adda addaa dhaqanii itti bituu danda'an Iddoo kana. Kanaafuu faayidaan isaa hedduudha.

meeshaaleen mana mana keessatti argaman baadheedha fakkeenyaf teessoo teessoon faayidaan inni qabu faayidaa hedduudha irra taa'uudhaanesta'e waan inni qabu baadhea

Meeshaalee miidhaginaaf oolan hedduutti jiru fakkeenyaaf meshaaleen rifeensittiin murratanis meshaaleen garaa adda adda atii qulqulinattii eegatan faayidaan isaan kennan hedduudha kanaafu baay'ee gaariidha isaaniilee.

ijibaa fi tuuriizimii fi imiigireeshin geejimni karaa namooni itti iyya tokko irraa gara biyya tokkoo ittiin deemaniidha tuuriizimiin immoo heddoo daawwannaa daadaa ta'us idanda imigreeshin immoo namoonni jireen ofeelii hoojeffachuudha garaa biyya tokkotti kan deemalie

Konkolaataan qonnaa faayidaa inni qabu faayidaa guddaadha. Qonnaa karaa salphaa ta'eenn kan qotu yeroo ta'u hawaasaf dadhabbii isaa salphisee karaa ammayyaa ta'een tajaajila kan kennudha. kanaafuu konkolaataan qonnaa baay'ee barbaachisaadha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa hedduminaan argamu. Manneen dhugaatiin barbaachisu hundaa namoonni iddoo itti argataniidha. Manneen nyaataa ammoo namoonni yeroo nyaata barbaadanitti iddoo itti nyaatanidha.

Kopheewwan faayidaan isaan kennan faayidaa hedduudha. Yookiini namaa fi faanni namaa akkan miidhamneef akka dhibee adda addaatif hin saaxilamneef kan tajaajilu kopheedha. Faayidaan isaa hedduu kan ta'e kopheedha. Namoonni guyyaadha gara guyaatiitti miidhaan faana isaa irra akka hin geenyeef kan tajaajilu danda'udha.

meeshaalee manaa fi waajjiraalee keessatti argaman kanneen mana keessatti argamantu meeshaalee nyaatatti bilcheefannu ta'uu danda'u waajjiraalee keessatti kan argaman immoo kanneen elektirooniksii ni argamu.

faayi miidhaginaaf kan yeroo ta'u hawaasi tokko kan fayaaaman beekamus in jiraata fakkeenyaaf mana tokko keessatti faayi garagaraa in argama miidhagina mana saniitifis ni ta'a.

Bineensonni bakkee hawaasa keessatti faayidaas akkuma qaban miidhaas in qabu. Kanaafuu of eeggannoo yoo gochuu baatan miidhaan isaan geessanis baay'eedha. Hawaasa keessattis immoo faayidaan isaan qaban baay'eedha.

Qonnaa fi horsiisa bultoonni guddina biyya tokko keessatti ga'een isaan qaban ga'ee gurguddaadha. Qonnas ta'ee horsiisonni yeroo hojjetan bu'aan isaan argamsisan bu'aa gurguddaa kan ta'u yeroo baay'ina horii kan babalisaniidha.

Ispoortiin faayyidaa hedduu qaba jabina qaamakeenyatiifis dhibee adda addaa akka of irraa qolannuuf kan taasisu ispoortidha. Ispoortiin madda kaliittis ta'uun ni danda'a.

Faaya: faayi hawaasa keessattis ta'e, faayonni adda addaa kan aadaa kan hin taane hin jiru. Aadaa nama tokkoottis ittiin kan ibsachuu danda'amu faaya. Kanaafuu

Hojiin faayidaa baayyee qaba. Karaa maallaqaatiinis ta'e karaalee adda addaatiin bu'aa-qabeessa nu taasisa.

qonnaan bultoonni guddina biyyatii keessatti ga'ee gurguddaa kan xaphatan yeroo ta'u faayidaaleen isaan kennanis faayidaa baa'ee guddaadha. namoonni guyyaaa gara guyyaatitti midhaan adda addaa fi nyaata adda addaa kan dhiyyeessan qonnaan bultootadha.

Beeksisni nama hojii barbaaduufis ta'ee nama hojjachiisu barbaaduuf karaa salphaa ta'een walitti dhufeenya isaanii kan salphisuu danda'u beeksisadha. Beeksisni baay'ee barbaachisaadha.

Oduun taatee wanti tokko ta'ee fi karaa miidiyaatti baasanii kan darbu yeroo ta'u, taatee guyyaa tokko keessatti ta'ee fi miidhamni addaa addaa yeroo uumamutti hawaasa biraan karaan ittiin ga'an karaa oduutii fi karaa miidiyaa hawaasaatiin.

hanaafi waajmeeshaaleen mana keessatti argaban kanneen akka teessoo faayidaa n isaan qaban faayidaa hedduudha waajiraalee keessatti hojiidhaf kan barbaachisootadhan meeshaaleedha

meeshaaleen mana mana keessatti wantoonni itti fayyadamnu hedduudha kanaafuu meeshaalee mana namoonni jiruuf jireenya isaanii kan ittiin guyyaadhaa gara guyyaatitti ittiin taasisan meeshaalee mana keessa jiruuf fayydamuudhani.

Biqiltoonni bu'aa gara garaa argamsiisu, isaan keessaa muraasni madaallii uummamaa eeguu, madda soorataa fi kanneen kana fakkaatani.

faayidaan mishaalee qonnaa kun ga'een inni qabu ga'ee guddaadha guddina biyyatti tokko keessattis ta'ee qonna karaa ammayyaatiin akka babal'atuuf kan taasisu danda'u konkolaataa qonnaati faayyidaalee inni argamsisu faayidaa guguddaadha.

Qonnaan bultoonni meeshaalee qonnaaf oolan hundaa fayyadamanii qonna qotanii midhaan adda addaa sassaabuudhaan hiyyeessi warroota magaalaa jiraataniif kan dhiyyeessuu danda'an qonnaan bultoota.

qonnaan bultoonni baadiyaa keessatti kan argaman yeroo ta'an faayidaan isaan kennan midhaan babaldhisu irratti ga'ee olaanaa qabu. hawwaasan tokko midhaan malee akka jiraachuu hin dandeenye faayidaa adda addaa midhaan irratti ka'u jechuudhaan kan iyyeessan qonnaan buloota.

gudraalee fi mudraale tiltoota kan taana yeroota dhu nyaata karaa waaqabeessummaadhaan fudhatamufi namoota fayyaa isaanii duratti kan jabina akka warratan taassua

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo tajaajilli bu'uuraa hawaasni kan ittiin fayyadamuu danda'uudha. Gurgurtaa fi bittaan qinxaaboo immoo karaalee adda addaatiin guyyaaa gara guyyaatiitti maallaqa kan argamsiisuu danda'udha.

qonnaan bultoonni baadiyaa keessatti argamanii dhiyyeessii adda addaatiif midhaan adda addaa karaa adda addaa ta'een magaaladhaaf kan dhiyyeessuu danda'an qonnaan bultoota baadiyaa keessatti argamaniidha.

Qonnaan bultoonni guddina biyya tokko keessatti gaheen isaan qaban gahee guddaa qaba. Midhaan babal'isuu fi karaalee adda addaatiin uummata faayidaa kan kennan qonnaan bultootadha.

uumamaa fi naannoo uumamni wanta namtochee tokko illee of keessatti kanii qaban yerootadhu naannoon immoo hawaasni baldhaan tokko kan keessatti argamuufi jiruuf jireen isaa kan keessatti adeebsuudha

tajaajiilli fayyaa horiin yeroo dhibeen isaan mudate horii kanaaf tajaajilli isaanii barbaachisu hundaa karaa karaa bu'aa qabeessa ta'ee fi gara fayyaa isa guututti akka deebi'uuf kan gargaaruudha.